Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe nakehe oshilongo oshina iimaliwa yayooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe niimaliwa mbyoka yomafo oyili ya simana oshoka oyina ongushu yili pombanda.

Ombaanga ndjoka Yotango Yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ihe ohayi gandja wo omakwatho gokuunganeka omaudhano ngaashi uudhano wetanga lyomokambamba.

Aantu mboka yena omapya uuna ya teya iilikolomwa yawo momapya ohaya yi komatala ya kalandithe ngaashi omapungu, iilyalyaka opo yi imonene mo iimaliwa.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyi li ya simanekwa mongashingeyi, oshoka oyo hatu longitha moombelewa, yo oyo wo hatu longitha pomahala mpoka hatu kundile aayenda.

Ombaanga ndjoka yaNedbank yolwaala oluzizi otayi tseyithile oshigwana kutya iishoshela otayi kakala yagwa pevi momasiku 27 Decemba 2025.

Moostola oto adhamo aasamane oyendji naakulukadhi taya kongo oongaku osho wo oondjato dhawo dhoku tula iinima yawo. Oto adha ihe yeli momikwewo ta yayi pomafutilo.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka yi li ya simanekwa mongaashingeyi. Iipundi mbyoka yomatyofa oha yi adhikwa pomahala mpoka hapu kundilwa aayenda unene ngaa aatalelipo oshowo moombelewa.

Una toyi wu ka talelepo kiilongo yaantu, ohapu kala oka kololo hono haka kala taka ulike oondando dhiimaliwa una to pingakanitha oshimaliwa shoye pokati kiilongo.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo komusindani dhingi ngoka Anna van der Merwe ngoka a longitha okakalata ke kombaanga okulanda iinima, ti isindanene N$ 80 000.

Iipundi yomashofa mongashingeyi ohayi landwa lela, oshoka oyili ya simanekwa lela. Ohayi adhikwa ya tulwa moombelewa nenge mondunda megumbo moka aakwanezimo taya hungile, taya tala oradio yomuzizimba.

Aantu mbono ya ya koositola dhopaungomba ye kiilongela okuhonga iiti niipilangi oha ya hongo iipundi iiwanawa mbyoka hayi hongwa miipilangi noha yi gwayekwa nee omagadhi ngoka giiti opo yi kale tayi tayima nawa noya kola.

Iimaliwa oyi li ya simana, ngaashi iimaliwa mbyoka yomafo oyi na ongushu yi vule iimaliwa iikukutu. Oha tu yi longitha oku kandula po oompumbwe dhetu nomaupyakadhi getu.

MoNamibia omu na iimaliwa mbyoka yomafo. Ya tameka nee poodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongondatu, oodola omilongontano noodola ethele ethele osho wo oodola omathele gaali ge li mumwe.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi oha ya hongomo iitafula mbyoka iiwanawa hayi kala ya hongwa koonkulungu noya kola. Iitafula mbyono oha yi monika nawa lela nangele toshi landa owu na okukala to tulapo ombali lela.

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iipilangi ohaya gongo nee iitafula mbyoka yokuntentekela iinima nenge iipundi mbyoka yomatyofa yoku kuutumba mondunda moka hamu kundilwa aayenda.

Miiti niipilangi ohamu hongwa iipundi mbyoka iiwanawa niitaafula. Iitafula mbyoka ohayi gwayekwa nee omagadhi ngoka giiti, opo yi kale ya kola yo otayi tayima nawa.

Opuna oositola dhoka hadhi landitha oonguwo dhootate uunene ooshuta dhokongeeleka osho wo ooshuta dhokuhokana nootate ohaya kakonga ooshuta dhawo dhokuya kongeeleka opo yakale taya monika nawa.

Ngaashingeyi oto vulu wa landa wa longitha okakalata koye kOmbaanga Yotango okulanda iinima kositola ndjoka yoNictus ngoye to kuthilwa ko ondando kongushu yoshinima.

Iipundi mbyoka yiipilangi oyi li lela ya simana noya kola. Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohayi imonene oshimaliwa mokuhonga iipundi niitaafula.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iitafula mbyoka iiwanawa. Iitafula mbyoka ohayi kala yafikilwa omagulu ngoka giitenda nokombanda ohaku gwayekwa omagadhi giiti.

Imaliwa oyi li ya simana lela moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa oyo ha yi kandula po oompumbwe dhetu, nangele ku na oshimaliwa omuntu omwenyo gwoye ihagu kala guli nande opehala. Iimaliwa mbyoka yomafo oyo yi na ongushu yi vule iikukutu.

Oombaanga ndyoka yotango yopashigwana iha yi gandja owala ekwatho lyoshimaliwa, ihe oha yi gandja woo omakwatho ngaashi gomaudhano. Ombaanga ndjika oha yi unganeke omaudhano ngaashi uudhano wetanga lyomokambamba.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi hiya aantu opo ye ki ikwashilipaleke omafumbiko gaapambele yawo opo ya kale ya kwashilipalekwa uuna pwe ya uudhigu.

Nombaanga ndjoka yoStandard Bank oto vulu wa tumina omuntu oshimaliwa kongodhi nomukalo ngoka goPayPulse ye oshimaliwa shono te shi nana ko pokashina kehem kiimaliwa mondoolopa kehe e li mu na okashina koStandard Bank.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oye ya po nomukalo omupe ngoka to vulu wa longitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima mositola, to futu ashike oshimaliwa tashi nanwa kokalata koye.

Ombaanga ndjoka yaVenduka yolwaala olutiligane otayi ku hiya opo wute methigathano lyo Selekt Red to isindanena oshimaliwa koomuma kongodhi yoye yopeke

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya, opo wu isindanene ombaanga yoye yompungulilo ndjoka tayi kotha ondando yooN$ 1000.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek oyeya po nomukalo omupe goku pungula iimaliwa. Oshimaliwa oto vulu weyi tula kompungulilo yoye yombanga pokashina hoka pondje. Nenge oto vulu weshi nana poshe komapungulilo yombaanga yoye kokashina hoka pondje.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha oopela osho wo oothewa dhoku iyoga nomagadhi gokugwaya, naantu oto adha ye li meni lyositola moka yu udha mo taya kongo iipumbiwa yawo ya lande.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima oyindji yomaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu okuhonga mo iipundi niitaafula nosho wo uusikopa wokupungulila iinima.

Aantu mboka yena uunogo woku honga iiti niipilangi oha hongo mo uusikopa mboka hawu kala wa tulwa kooha dhoombete. Kuusikopa hoka ohaku kala kwa tentekwa oowili no hawu kala wuna uukololo mboka ho vulu oku pungula kutya omambo goye.

Iimaliwa oyi li ya simana lela, oshoka iimaliwa ohayi kandula po oompumbwe dhetu nongele wu na oshimaliwa omuntu oho kala wa nyanyukwa lela. Oho kala to yalula oombali dhoye ndhoka wa longela.

Ombaanga ndjoka ya Venduka otayi ku opo wuye methigathano ndoka lyoku isindanena ompungulilo mbaanga ndjoka tayi kotha oondola eyovi limwe lya Namibia.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ngaashi oothewa dhokwiyoga noothewa dhokuyoga iikutu nomagadhi gokugwaya naantu ohayi koositola yaka konge iinima yawo mbika ngele yatoola oshimaliwa.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ohaya hongomo iipundi mbyoka iiwanawa. Iipundi mbyoka ohayi kala yakola lela yo ihayi kulupa mbala oshoka ohayi gwayekwa omagadhi giiti.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti ohaya hongo iipundi niitaafula, niitaafula mbyono ohayi gwayekwa omagadhi ngoka opo yikale yakola nawa yo otayi teyima.

Iimaliwa oyili ya simana lela ngaashi iimaliwa mbyoka yomafo oyo yili yi holike oshoka oyina ongushu yi vule iimaliwa mbyoka iikukutu yiitenda.

Bank Windhoek ombaanga ndjoka ohayi thikama ta yiyi hoka haku kala oshigwana oshi ndji, tayi ka dhika uutala wawo tayi gandja omayakulo nankene ompungulilo yombaanga yawo hayi longo niihohela yawo.

Ombanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wukiilandele ekopi lyoye ndoka lyoKenwood lyolita yimwe oshikwanu heyali ndoka kwali lina ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo.

Mositola ngele toyimo opena ehala mpoka hapukala tapu landithwa iikulya, iikulya mbyono ohayi kala yatulwa ashike muusikopa mboka wuna omasipili, oho kala ashike weyi talela mesipili.

Iimaliwa oyili ya simana lela, niimaliwa mbyoka yomafo oyo yili yina ongushu yi vule iimalwa mbyoka yiitenda, noto adha ihe iimaliwa mbyoka tayi tulwa kokashina hoka haka yalula ondumba yiimaliwa muule wethimbo efupi.

Iipundi mbyoka yomatyofa oyili yasimanekwa muuyuni mbuka pethimbo lyongaashingeyi oshoka oyo hayi adhika yatulwa moombelewa nomoondunda moka aakwanezimo haya hungile.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nangele moshilongo kamuna oshimaliwa nena eliko lyoshilongo ohali kala lili pevi lela .Omuntu ngele toka talela po kiilongo yimwe oho pinga kakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaandjeni nomoshilongo hoka wuuka.

Aantu mboka yena uunogo woku hoga iiti niipilangi oha hongo mo iitafula niipundi. Ohayi gwayekwa nee omagadhi ngoka giiti opo yi kale tayi tayima. Yo yikale yakola nawa.

Otuna omahala ngoka haga longelwa oosikopa oshowo iipundi mbyoka yomatyofa. Aantu mbono ohaya ningi iinima mbyoka miiti yiipilangi.

Nombaanga yobank Windhoek oto vulu oku ilandeka embakumbaku lyoye lyoJonh Deree eto kala to futu ko ondola omayovi 10 200 kehe komwedhi sigo wa mana.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nomukalo ngoka omupe, ngono to vulu wa tumina omuntu oshimaliwa kongodhi pamukalo ngoka goewallet ye omuntu ta ka nana ko oshimaliwa shoka pokashina hoka kiimaliwa.

Aantu mboka yena uunogo woku honga iiti niipilangi ohaa hongo mo iinima ngaashi iipundi nuutafula oshowo uusikopa mboka woku pungulila iinima, niipundi yomatyofa.

Iimaliwa oya simana oyo othimba yina ongodhi. Aamati yamwe ohaya longo yiitulamo oshoka kaye hole oku kala taya latha omayego.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi gandja omapandulo komusindani gwawo Veronica Hill ngoka hazi koKarasburg ngoka ali a venepo esindano lyoEasy wallet.

Ombanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi otayi kunkilile oshigwana shikale shili uupathi kookalyamupombo mboka haya kala taya dhengele aantu yahala yeya kengelele iimaliwa yawo koombanga dhawo.

Ombanga ndjoka yo Bank Windhoek otayi gandja omapandulo nomahalelo yambeko ku Maggie Rose Jacob, ngoka ali isindanene N$1000.00 mesiku lyohole koshimaliwa shoko ngodhi.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji nongele aantu ya pewa oondjambi dhawo komisilo dhoomwedhi oto adha ye li moositola taya kongo iinima yawo mbyoka ya pumbwa komagumbo gawo.

Opuna aantu mboka haya ningi iitafula. Hayi ningwa miiti nomiipilangi. Ohayi fikililwa nee omagulu giitenda. Niitafula mbino ohayi kala tayi monikwa nawa.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ohayi thikama tayi yi kaakwashigwana yi ka gandje omauyelele kombinga yompungulilo yombaanga yawo nankene wu na okupungula oshimaliwa shoye.

Ombanga yaVenduka oatyi lombwele oshigwana opo shiye methigathano ndoka lyokusindana epungulilo lyombanga tali kosho oondola eyovi dhaNamibia.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ku hiya, opo wu ye methigathano ndyoka lyoku isindanena N$ 25 000 koomuma osho wo okalityaatyaa koodola omayovi gaheyali.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi gandja omakwatho mokuunganeka omathigathano nomaudhano guunona. Nuunona ngele wi isindanene sha momathigathano muno ohawu kala wa nyanyukwa lela.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek oyo ombaanga ndjoka hayilongithwa kehangano ndoka hali kwathele aanasikola pashimaliwa ndoka hali ithanwa takutiwa NSFAF na otaya kakala taya gandja omayakulo gawo poshipotudhilo shopombanda shashakati.

Moositola moka hamu landithwa iinima ngaashi oongaku nooshuta ohamu kala muna iinima oyindji yiizalomwa naantu oyendji ngele yapewa iimaliwa komisilo dhomwedhi ohaya kiikongela iizalomwa yawo.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga uusikopa osho wo iipundi niitaafula ngaashi iipundi mbyoka yomatyofa mbyoka hayi adhika unene moondunda mono hamu kundilwa aayenda.

Ombaanga ndjoka yoNedbank oye yapo nomukalo ngoka omuntu to vulu ku futa iinima mositola. Iimaliwa otayi nanwa ashike kombaanga yoye eto futu nando iishoshela ya gwedhwa po.

Mositola ngele toyimo ohapukala puna omandhidhiliko kutya omweelo nguka ogokuya meni lyositola nomweelo nguka ogokuzamo mositola ,omadhindhiliko ngaka ogelilepo opo pukale elandulathano mositola.

Opu na pomahala mpoka hapu landithwa iinima yiipumbiwa yomomagumbo ya yoolokathana. Naantu uuna ya toola oshimaliwa ohaya yi komahala hoka, opo ye ki ikongele iipumbiwa yomomagumbo gawo.

Ositola ndjoka yoAvo oto vulu okwiilandela ko iinima oyindji, oto vulu okwiilandela ko ongodhi yoye yopeke, ngoye oto vulu okwiilandela ko wo olusheno loye nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyi li ya simana lela. Iimaliwa mongashingeyi ohayi yalulwa kuushina, ho tula owala ehwata lyoshimaliwa kokashina, ko okashina taka tameke taka yalula meendelelo.

Iimaliwa oya simana, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo ongele omolwaalwa oshowo kongushu yoshimaliwa.

Opuna pomahala ngoka omawanawa lela, mono hamu landithwa iinima ya yoolokathana iikulya osho wo iipumbiwa yimwe yomomagumbo. Aantu oha yayi komahala hoka, yaka konge iipumbiwa yawo yomomagumbo gawo.

Mongashingeyi nombaanga ndjoka yoBank Windhoek yolwaala olutilagane oto vulu wa tumina omuntu oshimaliwa kongodhi nomukalo ngoka goeasy wallet, toshi mu tumine teshi nana ko peshina lyiimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyitha kutya otayi ka ka kala kiiputudhilo yopombanda, koUNAM oshowo koNUST tayi ganga omauyelele nomayakulo gawo.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji mbyoka hayi landithwa ngaashi oothewa oshowo omagadhi gokugwaya. Aantu ngele ya mono oshimaliwa oha yayi yaka konge iipumbiwa yawo yasiku kehe.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaa hongo iipundi nzoka haa longitha oku kuutumba iitafula. ohayi gwa yekwa omagadhi giiti tayi kala tayi tayima yo yikale ya kola nawa.

Momandiki goongeshefa ohamu kala muudha unene ethimbo lyomutenya oshoka kehe gumwe oko hayi a ka lande iipumbiwa ye eta shuna kolukalwa lwe.

Ombaanga yoStandard Bank otayi ku hiya, opo wu ye kofanditha ndjoka tayi ka kala ko mo 16 Auguste 2025, hoka taku ka landithwa iitukutuku mbyoka yonkulu yonale.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek ndjoka yolwaala olutiligane oyeya po nomukalo omupe uuna to longitha okashina hoka to vulu okutula ompungulilo yoye yombaanga menge wa naana ko iimaliwa kompungululo yoye.

Mongashingeyi ombanga ndjoka yaVenduka oyeya po nomikalo oompe moka tokala totala owala omayalulo goye gombaanga totala owala kongodhi oshoka ongodhi yoye oyo tayi longele kumwe nombaanga.

Iimaliwa oyi li ya yooloka kiilongo niilongo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka, okutya omongushu, omolwaala, omondando nokomathano ngoka ga thanekwa kombanda yoshimaliwa hoka.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana oyeyapo nomukalo ngoka omupe, tovulu walanda oshinima shoye mositola nokakalata koye nomukalo ngoka haku tiwa oSpeedee. Omukalo ngoka ohagu endelele lela.

Uuna aantu yi ilikolela iimaliwa ohaya yi koositola yaka konge oompumbwe dhawo dhomomagumbo, nongele ya kutha shoka ya hala oku landa mositola, ohayi pehala mpoka lyomafutilo, e ta futu iinima yaantu.

Mositola opu na pehala mpoka hapu landithwa iikulya mbyoka ya telekwa ya pya nale. Ohayi kala nee ya tulwa muukololo mboka mu na omasipili. Oshikulya oho kala owala we shi talela mesipili, ngele ku na oshimaliwa oho kala owala to latha omayego we shi tala.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu, opo ya kale ye shi eyooloko pokati konomola ndjoka ho longitha uuna wa tuminwa oshimaliwa kongodhi nonomola ndjoka yokupatulula ombaanga yoye uuna wa hala okunana ko oshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi thikama tayi kutha omapulakata gayo tayi yi pomahala mpoka pu na aantu yi ka gandje omauyelele kutya ombaanga yawo ohayi longo ngiini nohayi gandja omakwatho ge li ngiini moshigwana.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek ohayi thikama tayi yi komahala hoka kuna aantu . Yika gandje uuyelele kombinga yomapungulilo dhoombanga dhawo.

Ombaanga yotango yopashigwana opamwe nositola Nictus otayi ku tseyithile kutya ngele owa landa ko oshinima sha pitilila pomayuvi gatano nena oto falwa kegumbo oshali, ito futu nande osha.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ka ilandele owili yoye ndjoka yoGarmin Venu 3, ndjoka ya li yi na ondando yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Iimaliwa mbyoka yomafo oyi li ya simana lela, oshoka oyi na ongushu yi vule iimaliwa mbyoka yiitenda noto adha ihe iimaliwa mbika ya pakelwa muupandi tayi yalulwa lela, opo yi ka pungulwe.

Opena aantu mboka yena uunogo woku honga iiti niipilangi. Iiti mbyoka yolute ohaya hongo mo uutemba mboka woku iyogela koonyala. Uutemba mbono meni ohawu gwayekwa nee omagadhi ngono goku koleka iiti.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iipilangi ngele owa adha ye ku hongela iipilangi oto fuuka, oshoka ohayi hogwa nawa, ya metwa e tayi tulwa omagadhi.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi unganeke wo uudhano wetanga nohayi gandja oshimaliwa shontumba, opo uudhano mboka wu ningwe po.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iinima yomaludhi iiwanawa ngaashi, iipundi niitaafula. Aantu mbono oyena uunongo lela.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank omuntu oto vulu okutumina omupambele gwoye oshimaliwa pomukalo gopay pulse, toshi tumine kongodhi e te ke shi nana ko pokashina hoka kokunana iimaliwa yoStandard Bank.

Ombaanga ndjoka yo Standard Bank otayi kuhiya opo wuye methigathano, opo wu vule okwii sindanena oodola dha Namibia omayovi omilongo mbali na gatano osho woo okalityatya koodola omayovi ga heyali.

Ohapu kala uutendo mboka hawu kala tawu ulike oongushu dhiimaliwa pokati kiilongo esiku nesiku. Noongushu dhiimaliwa ohadhi kala tadhi shendje esiku nesiku.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nomukalo omupe ngoka gokupungula oshimaliwa shoye kompungulilo yOmbaanga yoEasySave ngoye to ya wu shi longithe nale.

Aantu mboka yena uunongo ngele owa adha ye ku longela uusikopa mboka wuna uukololo hawu patuluka oto fuuka oshoka uusikopa mboka ohawu kala uuwanawa lela .

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Aantu mboka ohaya hongomo iipundi mbyoka yokolela nohayi kala yi na ongushu.

Opu na aantu mboka haya hongo iiti niipilangi. Ohaya ningi mo nee iitaafula niipundi. Niitaafula mbyoka ohayi ningilwa omasipili omayelele haga tulwa kombanda.

Iipundi mbyoka yiipilangi oyo iipundi yimwe ya simanekwa, oshoka oya kola. Iipundi mbino ngele ya hongwa nawa ohayi gwayekwa omagadhi giiti, opo yi kale tayi tayima yo yi kale wo ya kola nawa.

Ngaaashingeyi aantu ihaya mono iihuna okuyalula iimaliwa. Iimaliwa ehwata ohayi tulwa ashike kokashina ko taka yalula taka endelele muule wethimbo efupi lela.

Iimaliwa oyo othimba yi na ongodhi, nomuuyuni mbuka ngele kuna oshimaliwa onkalamwenyo otayi kala yekudhigupalela. Iimaliwa ohayi kandulapo oompumbwe dhetu, oyo hatu longitha okulanda iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyili thimba yina ongodhi. Iimaliwa oyasimanekwa muuyuni wongaashingeyi shoka ngele kuna oshimaliwa kuna shoka tovulu okuninga. Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo.

Miilongo ohamu kala uutendo mboka hawu kala tawu ulike ongushu noondando dhiimaliwa pokati kiilongo noondando dhiimaliwa ohadhi kala tadhi shendje esiku nesiku. Nuuna to ka talela po kiilongo yaantu owa pumbwa okutala okatendo hoka.

Ombaanga ndjoka yotango otayi ku lombwele kutya mOvenduka omwe ya ehangano epe ndyoka lyokalefa, ohauto ndjoka hayi kutha aantu pomahala ga yooloka tayi ya fala pehala li ili wa gamenwa.

Iimaliwa yomafo oyi li ya simana lela, oshoka oyo yi na ongushu yi vule iimaliwa mbyoka yiitenda nakehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yomafo ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe.

Iimaliwa oyi li ya simana, oyo thimba yi na ongodhi. Ngele ku na oshimaliwa oho kala owala to latha omayego wa sa nondjala, ashike ngele owu na oshimaliwa oho kala wu uvite nawa, oshoka oto vulu oku ilandela kehe shimwe wa hala.

Iiti niipilangi oya simana oshoka oha mu hongwa iitaafula niipundi mbyoka yakola nawa. Aantu mboka ye na uunongo oha ya hongomo nee iinima mbika, yo oha ye yi landitha po ta yi imonene mo iimaliwa yiikwathe moonkalamwenyo dhawo.

Pomahala gomalandithilo ohapu adhikwa iinima oyindji. Ohapu adhikwa iikutu yootate ngaashi, oongangu nooshuta, naantu ohayayi ne yekiikongele iinima yawo ngele yamono oondjambi dhawo.

Uuna toyi kiilongo yaantu wukatalele po owuna okula wiilonga nokutseya okatendo hoka hakakala taka ulike oondando dhiimaliwa nongushu pokati kiilongo, oshoka owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni.

Ombaanga ndjoka ya Bank Widhoek otayi gandja omapandulo ku Veronica Hill ngoka hazi ko Karasburg, ngoka ali a isindanene oshimaliwa she kongodhi sho easy wallet.

Moshilongo shaNamibia omu na iimaliwa mbyoka yomafo okuza koodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano, oodola ethele noodola omathele gaali ge li mumwe.

Uuna toyi mositola opuna omweelo ngoka hagu kala gwa shangwa kutya nguno ogo kuyamo, po opuna ngoka hagu kala gwa shangwa kutya nguno ogokuza mo. Omadhindhiliko ngaka oge li po, opo pu kalekwe elandulathano ewanawa mositola.

Omahala ngono ngaashi moWernhil ohamu kala muudha ethimbo lyomutenya oshoka kehe gumwe ohayi aka konge oompumbwe dhe ye tashuna kolukalwa lwe manga kuyele.

Omboloto odhili dhasimanekwa kehe megumbo ito adhamo kamuna nande omboloto. Oomboloto oho adha nee dhapakelwa dhili mositola dhili moolaka dhili melandulathano ngoye shoye okuya owala tokutha ee toka futa.

Momandiki goositola ohamu kala mu udha unene ethimbo lyomafudho, oshoka aantu ohaya yi ye ki ikongele oompumbwe dhawo nethimbo lyomutenya opo pethimbo ndyoka momandiki moka hamu kala mu udha nayi.

Iipundi yomatyofa oyili yasimanekwa no ohayi landwa shinene naantu mboka yena uunongo wokuyininga ohayi ilikolelemo oshimaliwa oshoka iipundi mbino kehe egumbo olyina iipundi mbika mondunda moka yokuhungila.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiiti niipilangi, ohaya hongomo omagumbo ngoka goku kalekwa uumbishi nuumbwa. Omo hawu lala opo wu vule oku uvila mo uupyu.

Iipundi mbyoka yiipilangi oyi li ya kola lela, oshoka iiti ihayi kulupa mbala. Niipilangi ohayi kala ya gwayekwa omagadhi ngoka giiti, opo yi kale ya kola yo yi kale tayi tayima.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi nkunkilie aalongithi yoondjila opo ya kala nokutala nawa omatayiyela gawo oshowo omalamba notenga yomahooli ngele oyili ngaa nawa nokuya molweendo.

Una toka talelapo kiilongo yaantu owuna oku kala wushi uukololo mboka hawu kala tawu ulike oongushu dhiimaliwa pokati kiilongo. Nangele omuntu toka talelapo kiilongo yaantu owa pumbwa oku ilonga uukololo mboka.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek yolwaala olutiligane otayi gandja omapandulo kuAnna van Der Merwe ngoka ali isindanene oodollar dhaNamibia omayovi omilongo hetatu, methigathano ndyono lyodream holiday.

Uuna aantu yakwata iimaliwa yawo pomahala mpoka giilonga ohaya yi yakakonge oompumbwe dhawo koositola to adha yeli moositola moolaka taya kongo oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oya simana , oshoka oyo thimba yiina ongodhi ngele kuna oshimaliwa oho kala tomono iihuna oshoka kehe shimwe ohashi pula oshimaliwa.

Oshimaliwa oshi li sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe nakehe oshilongo oshi na iimaliwa ya sho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yi ili. Kiilongo mbyoka ya Europa oku na oshimaliwa shoka hashi ithanwa taku tiwa ooeuro noshi na ongushu yi li pombanda.

Iipundi yomashofa oyi li ya simana lela naantu mboka yena uunongo woku yi honga ohaya ilikolelemo iimaliwa. Uuna wuli keshofa oho kala wu uvite nawa oshoka iho ehama mombunda nande kiikutumbitho.

Moositola ndhoka hadhi landithwa iikutu niizalomwa noondjato ohamu kala mu udha unene ethimbo lyomutenya, oshoka aantu ngele ya likola oondjambi dhawo ohaya yi koositola huka ye ki ikongele oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oyili yasima muuyuni awuhe, uunene iimaliwa mbyoka yomafo. Oshilongo shaTanzania oshina iimaliwa mbyoka yoondola eyovi.

Moositola oha mu adhikwa iinima ngaashi omapaya, osho wo oongaku. Iinima mbika oha yi kala tayi landithwa, nangele ku na iimaliwa iinima mbika ito yi kutha mo mositola. Oto kala owala to latha omayego.

Aangu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo iitafula, niitafula mbyoka ohayi fikililwa omagulu ngoka giitenda, nohayi kala tayi monikwa nawa.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uusikopa osho wo iitaafula ohaya hongo mo wo niipundi mbyoka yomatyofa.

Uuna aantu ya likola iilikolomwa yawo momapya iilya, iilyalyaka oshowo omapungu nomakunde oha yeyi tula mooshako etaye yi fala komatala ya kalandithe yi imonene mo sha.

Moositola ngashingeyi omwa ndulukwa eshina ndjoka hali endelele, ndjono lyoku ikwathela ngoye mwene nande owu wete kutya mositola omuna omikweyo ondhindji dhindji oto vulu owala waya peshina mpoka ngoye tofutu etoyi noondjila ndhoye.

Iimaliwa oyili yayooloka mokati kiilongo, opena ngaashi koshilongo shaTanzania oshina iimaliwa yoondola omathele gatano, oondola eyovi, noondola omayovi gaali.